Shirya abinci cikin farin ciki. Shirya abinci hanya ce da ake bi a samar da abinci. Hakan yana farawa ne daga lokacin da aka ji ana buƙatar abinci, aka kuma yanke irin abincin da ake so a samar. Abin da za a fara yi bayan an samar da ɗanyen abincin, sai a samar da kayan da za a haɗa abincin. Kayan da za a haɗa abincin iri biyu ne: kayan da za a yi amfani da su wajen dafa abincin kamar tukunya, murhu, turmi, kwano, ludayi. Za a yi amfani da tukunya wajen a dafa abinci, za a yi amfani da murhu wajen a haɗa wutar da za a ɗaura wutar a kai, sannan za a yi amfani da ludayi wajen juya abincin, sannan za a yi amfani da cokali wajen zuba gishiri da dai sauransu. Bayan an samu wannan kuma, za a samu sinadaran da za a haɗa abincin. In an samu wannan sai a je inda ake dafa abincin, madafin abinci ko ɗakin dafa abinci. Wannan aiki, duk mata suna yin shi ne cikin farin ciki da nishaɗi saboda aikinsu ne na yau da kullum, ba su ɗauki hakan a matsayin aiki mai wahala ba. Za su dafa abincin, hankali kwance, za su shirya shi, bayan sun gama dafawa, za su kwashe shi su zuba shi a mazubi a kai inda za a ci. Za a gayyato duk masu son wannan abincin, jama’ar gida, da uba da ‘ya’yansa maza da mata a zauna, ana cin wannan abincin ana raha.

Tatsar nonon akuya. Nonon akuya nau’i ne daga cikin nau’ikan abincin da mutanen Afirka suke yin karin kumallo da shi, ma’ana karin kumallo, abincin safe, abincin da mutane kan fara ci bayan sun tashi daga barci. Sanannen abu ne, mafi yawancin mutanen Afirka kowanne a gidanshi yana da awakai, jajjan awakai, ma’ana, za a duba wace akuya ce mai shayarwa saboda ita ce nononta ya fi kawowa, yake da yawa. To bayan an zo an samu ɗan akuyar, an ɗan sa shi, ya ɗan fara zuƙar nonon, nonon ya kawo, to sai a kore ɗan. Ita kuma sai ɗaure ƙafafun akuyar. Nan matar gida ko mace mai goyo za ta ɗauko kofinta, ta rinƙa tatsar nonon wannan akuyar, ta yi ta tatsa, ta yi ta tatsa har sai tatsi adadin da take ganin zai ishe ta, ta yi amfani da shi. Lokacin da ta gama tatsa, za ta saki akuyar. Wannan nonon kuma, za a je a yi amfani da shi ko a ƙara dafa shi, bayan an dafa shi, sai a sanya suga. Ma’ana a sanya sigari a ciki, a rinƙa sha a matsayin karin kumallo. Wasu kuma idan suka tatso shi, ba sai sun dafa ba ma, a hakanshi ɗanyenshi suke sha, saboda sun yarda cewa shan ɗanyenshi ba tare da sun ƙara mai sikari ba, yana ƙara lafiya a jiki sannan yana ƙara musu ɗumi a jiki, yana kuma yin maganin sanyi.

Kwakwar manja. Akan ɓare kwakwar manja da hannu bayan an saro ta daga bishiya, an zo an tsittsinke ta, an tara ta an zuba ta a cikin kwando. Mata sukan sa ta a tsakiya, su zagaye wannan kwandon. Suna hira a hankali, suna ɓare ta da hannunsu, ba tare da sun yi wani amfani da wani abu da zai sauƙaƙa musu wannan aikin ba, ko wata na’urar da za ta sawwaƙe musu wannan aikin. Wannan aikin suna yin shi ne cikin sauƙi, a lokacin da suke yi, suna hira da junansu. Bayan sun gama ɓare wannan kwakwar, ita kwakwa dama ana samun biyu a jikinta, tana ba da manja, tana kuma ba da wani mai, wanda in an cire abin da ke ba da manjan, ƙwallon kwakwar da ya ragu, in an fasa shi, an ciro wani ƙwara, shi in an matse shi ana samun man alayyadi. To mata suna yin ƙoƙari wajen ɓare wannan kwakwar. Ma’ana, abin da ake yin manjan da shi. Sukan yi hakan a matsayin wani aiki na gayya da sukan yi da junansu, su taimaka ma junansu don su cinma abin da suke son su cinma cikin sauƙi. Haka ma, wata idan ta samu wani aikin tana iya gayyato ‘yan uwanta mata su zauna, su yi shi gaba ɗaya, cikin nasara, cikin sauƙi. Sun ɗauki wannan salo ne, don su taimaki junansu, su amfanar da kansu, su sauƙaƙa ma kansu, su yi aiki cikin sauƙi, cikin nasara, don cinma manufa ɗaya.

Murza ƙwallon kwakwar manja. Ana murza ƙwallon kwakwar manja ne don a samu manjan shi kansa. Lokacin da aka ciro kwakwa daga bishiya, akan tsinke ta. Idan aka tsinke ta, sai a zuba ta a cikin turmi, bayan an zuba ta a cikin turmi, sai a samo taɓarya, in aka samo taɓarya, za a kirɓa wannan kwakwar. Bayan an kirɓa ta, ana iya sa ruwa kaɗan, sai a yi ta juya wannan kwakwar da take cikin turmi, bayan an jujjuya ta, sannan sai a samo mataci ko rariya, a rinƙa tace wannan diddigar kwakwar. Za a tsame ta tsaf, a ci gaba da juyawa. Wannan hanya ce da ake samun manja. Amma idan aka riga aka bi wannan hanyar, aka zuba kwakwa a turmi aka kirɓa ta, to amfani ɗaya za a samu, amfani ɗaya kawai shi ne iya manja za a samu, ba za a samu ƙwallon kwakwar ba, haka ba za a samu wannan man da ake samu a jikin ƙwallon kwakwa ba. Inda wata hanya aka bi ta daban, wacce aka bi abin a hankali, aka cire ɓawon kwakwar, wanda yake ba da manjan, ƙwallon kuma ana iya samun shi ko dai a yi amfani da shi a matsayin kwakwa a ci, ko a soya shi da suga a siyar, ko kuma a matse shi, shi ma, a matse shi, a samu man alayyadi. To amma idan aka bi wannan hanyar da aka kirɓa shi, to ba za a samu wannan man alayyadi ba, sai dai a samu manjan shi kaɗai.

Bayan an haƙe dankali, hanyar da ake bi a sa shi a buhu, ya bambanta da sauran hanyoyin da ake bi a sa wasu abubuwan a buhu, kamar masara, gero, dawa. Su buhunsu yana cika, sai a ɗinke bakin, an gama da buhu ɗaya. Amma shi dankali, bayan an haƙe shi, in aka fara zuba shi a buhu, in buhun ya cika, to sai an samo wani buhun an yanka shi biyu, an yi abin da ake ce ma ‘tuliya’, an ƙara shi, sai ya zama buhun dankali, girmanshi yana bambanta da buhun wasu abubuwan kamar gero, masara da sauransu. To sai ya zama idan aka yi wannan tuliyar, sai kuma a je can samanta, a ɗinke ta. Bayan an ɗinke ta, sai in ma dai a kai kasuwa ko kuma a kai gida don yin amfani yau da gobe da shi. Wannan shi ne hanyar da ake bi a ɗinke buhun dankali. Akwai kuma wasu hanyoyi da ake bi, wasu hanyoyin da ake bi, kamar wanda ba sayarwa zai yi ba. In wanda zai sayar ne, shi ne yake bin wannan hanyar da muka faɗa. wanda kuma gida zai kai, a yi amfanin gida da shi, to wannan yana da dama ko ma ta yaya zai iya sa shi a buhu ya kai. Ya ga dama, ya sa rabin buhu, ya ɗiba, ya kai gida, ya ga dama, ya cika buhun ya kai gida, ya ga dama in buhun ya cika, ya yi tuliya kamar yadda ake yi a kai kasuwa, ya kai.

Taimako a gona wata hanya ce da mata kan bi don taimaka ma mazajensu a gona lokacin da suke aiki. Lokacin da namiji ya fito zai tafi gona, wasu daga cikin matanshi sukan rako shi gona, domin idan ya zo yana aikin gona, su kuma a gafe suna can suna shirya masa abinci, suna tanadar masa ruwan sha da na wanke hannu da na wanke jiki. Lokacin da noma ya kai noma, ya gaji, ya buƙaci hutu, to lokacin zai dawo gefe, ya zauna, su kuma za su kawo mai abinci da ruwan sha da na wanke hannu da na wanke jiki. Yana cin abinci suna taya shi da hira, har ya kamala, ya koma, ya ci gaba da aikinsa. Haka inda yana cikin aikin noman zai haɗu da tsautsayi, kamar maciji ya sare shi ko kunama ta harbe shi ko kuma ya sare ƙafarsa da abin da yake noman, to a nan za su jawo shi gefe, su yago tsumma, su ɗaure masa wannan raunin don tsayar masa da jini ko su yi dukkanin wani ‘yan dabaru da za su yi don rage masa raɗaɗin wannan ciwon nasa da yake ji. Wannan wata hanya ce da mata kan nuna kulawarsu da taimakawarsu ga mazajensu, wanda wanna kuma, yana ƙara wa mazajen nasu ƙaimi da ƙarfin gwiwa wajen aikinsu, sannan kuma hakan, yana ƙara soyayya da ƙauna da tattalin juna tsakanin mata da miji ko tsakanin magidanci da iyalinsa. Wannan hanya ce da mata sukan bi.

Yadda ƙwari kan lalata gona, ƙasar noma da kuma tsirrai. Wannan na ɗaya daga cikin ƙalu-bale da manoma kan fuskanta ta yadda ƙwari suke lalata ƙasar noma suke rage mata ƙarfi. Haka kuma ko da an yi shukar kuma, su lalata shi, shi ma, su hana shi ba da tsirran, shi ma su ba shi matsala, su hana shi ba da abin da ake so. Wannan dalilin yakan sa manoma kafin su yi noma sukan fara yin feshin ƙwari a ƙasar gonar ita kanta, a feshe ta, a tabbatar ba a bar wani ƙwaro wanda yake mai illa ko mai cutarwa ma wannan ƙasar ba. Haka bayan an yi shuka, tsiro ya fito, to ƙwarin ma ba sa barin shi. Tunda ƙwari ba sa barin shi, a nan kam manoma su ma sukan yi feshi, ma’ana akwai maganin feshin da yake shin na tsirrai ne, ma’ana za a bi tsirrran su ma duk a feshe su, saboda waɗancan ƙwari. Saboda in in bar tsiron, ba a yi masa feshi ba, to na iya jawo ya samu matsala, ko na iya kashe shi ma, ko na iya sa ba za a samu amfani mai kyau kamar yadda ake fata ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa manoma suke yin feshi. Wannan kuma wani tsohuwar matsala ce da ta daɗe take ba ma manoma matsala a harkar nomansu.

Ɗora halittu da kuma tsirrai a guri guda. Wannan wani yanayi ne da Ubangiji ya samar ta yadda za ka ga abu ne guda ɗaya, amma yana da ɓangarori mabambanta da yawan gaske, wanda hakan kan kasance, kuma ka ga, ga an samu halittu wanda suke dabbobi kaman ƙwari da kuma tsirrai, suna rayuwa a guri guda. Wanda hakan yana kasancewa ne saboda yanayi na irin wannan wajen, ma’ana akwai gurin da za ka ga da ƙwari ko da wasu halittu da kuma tsirrai, suna rayuwa guri guda. Wanda mafi yawanci, wannan ƙwarin, suna samun abinci ne daga jikin wannan tsirran. Kamar idan muka ɗauki ƙudan zuma, ƙudan zuma, yakan zagaya ya samu fure, wanda fure yana jikin tsirrai ne, yakan je a jikin wannan furen, yake rayuwa, nan yake samun abinci, yake tsotsa, wanda daga jikin wannan abincin, daga jikin wannan furen yake tsotsan abin da abincinshi yake. Shi ya sa wasu lokutan, zuma aka fi samun mai kyau lokacin damina ko lokacin da tsirrai suka yi fure, wanda ƙudan zuma yakan je, ya samu wannan tsirran, ya tsotsa daga jiki.

Yin kunya-kunya don samun amfani mai matuƙar kyau, yana da kyau kafin dashe ko shuka, a tsaya a yi kunya-kunya manya masu kyau, wanda suke da bisa. In doya ce ko dankali ake son a dasa, gabanin a dasa su, yana da kyau a yi kunya-kunya manya masu bisa sosai, ta yadda wannan doyar ko dankalin za su samu damar da za su saki, su saki jiki, su yi girma. Amma lokacin da ya kasance za a yi dashen doya ko dankali, aka yi kunya-kunya ƙanana, to wannan dankalin ko doyar, ba za su samu damar da za su yi girma, su zama manya ba. Saboda ba su da ƙasa wadatacciyar da za su saki jiki a cikinta. Ba ma iya doya ko dankali ba kaɗai, hatta gero ko shinkafa in za a shuka su, ko gabanin an shuka su ko bayan an shuka su, ana son a yoi kunya-kunya manya, a tara musu ƙasa, ta yadda saiwarsu ko tushensu ko jijiyarsu, za su samu damar da za su shiga cikin ƙasa su riƙe ƙasa sosai, ta yadda ko da an yi iska, ba za ta ka da wannan amfanin ba. Amma idan ya kasance kunya-kunyar ƙanana ne, to iska kaɗan idan ta zo, sai ta ture wannan amfanin, ya faɗi. haka in doya ce aka yi mata kunya ƙanana, to ko da irin da aka sa mai kyau ne, ko da irin da aka dasa mai kyau ne, to zai kasance ba za ta samu damar da za ta sake, ta yi manya ba. Haka ko dankali ne shi ma, in aka yi masa kunya ƙanana, ko da irin da aka dasa dankalin mai kyau ne, ba zai samu dama ya saki ya yi girma ba. Saboda haka, samun kyakkyawan amfani, yana da alaƙa da yadda aka tsaya aka yi kunya-kunya da kyau.

Mutum na girbe amfanin gona. Girbe amfanin gona shi ne ne cire amfanin gona lokacin da ya nuna, ya isa a cire a kawo gida a yi amfani da shi. Ya danganta da irin amfanin. Girbi da ake wa gero ya bambanta da girbin da ake wa masara, ya bambanta da girbin da ake wa doya, ya bambanta da girbin da ake ma wasu abubuwa daban, kowane irin amfani da irin nashi nau’in girbin da ake masa. In ya kasance wani ganye ne da aka shuka, to tsinko wannan ganyen, a rinƙa tsinke shi a kawo shi gida, shi ne girbe shi. Kamar rama, a zo… in ta yi, a je a rinƙa tsinkarta, ana tsige ta, wannan shi ne girbinta. Amma in gero ne, lokacin da ya yi, a je da adda a fille shi, sannan a sa lauje a yanke kan, a rinƙa yanke kan, sannan a tara shi a yi dami-dami, ɗauri-ɗauri, wannan shi ne girbin gero. Haka in dawa ce, fille ta da adda, sa lauje a yanke kan a tara shi a kai gida, shi ne girbi. Haka in ya kasance masara ce, lokacin da goyonta ya isa, ya ƙosa, zuwa gona a za a yi a rinƙa karyarta, ana ɓare ta, ana cire ɓawon, ana tara masarar, a kawo ta gida, wannan shi ne girbin masara. Haka wani lokacin kuma ba ma haka ake ba, tara ta ake guri guda, har sai ta bushe, a rinƙa ɓare ta. Saboda haka girbi ya bambanta da irin yanayi amfanin gona.

Sai da dankali a kasuwa. Bayan an haƙe dankali daga gona, an sanya shi a buhu, ɗayan biyu ne, ko a kai gida a rinƙa amfani da shi a matsayin abinci, ko kuma a kai kasuwa a sayar don a samu kuɗi. Idan an kai shi kasuwa, akan kasa shi ne daidai yadda ake so a sayar, manyan kashi da ƙananan kashi. Manyan kashi kuɗinsu daban, ƙananan kashi kuɗinsu daban. Wasu ‘yan kasuwan ko masu sai da dankali, sukan kasa dankali a ƙasa, wasu kuma sukan kasa shi a saman buhu, wasu kuma sukan kasa shi a kan teburi. Sannan ya danganta, wasu kashin, ana samun wani mazubi a zuba, ko kwando ko ɗan wani masaki. Wasu kuma ba a zuba su a komai, kawai ƙasa ake zuba su, a ware. Wasu ‘yan kasuwan, su sa manya a sama, ƙananan a ƙasa, don ha’intar mai saya, ta yadda in mai saya ya zo ya gani, zai ce dukka manya ne, bai san kuma ƙasa ƙanana ba ne. wasu kuma sukan yi gaskiya su kasa shi yadda yake, in manya da ƙanana sai su kasa shi a cakuɗe, ba tare da sun sa manya a sama, ƙanana a ƙasa ba. Wannan sana’a ce wadda mata sukan yi, maza sukan yi. Abin da ya sa sana’a ce wacce namiji ko mace sukan iya yi. Sana’a ce mai sauƙi kuma mai samar da riba.

Abincin da ake haɗa shi da wake da kuma piya, wannan wani irin nau’i ne na abinci, da akan samo a gaɗe, a yayyanka shi, a sanya a tukunya, bayan an riga an dafa wake kenan, sannan ka haɗa shi lokacin da abincin ya gama dahuwa,, za a ɗebo shi a zuba shi a cikin mazubi ko kwano, sannan sai a samo piya, a fere ta. Idan aka fere ta, aka cire ɓawon, sai a yayyanka ta, idan aka yayyanka ta, sai a ɗora ta a kan wannan abincin. Saboda haka wannan abinci ne, da yake ya tattara nau’ika na abinci mabambanta, sai ya zama an samu wake, abincin da yake gina jiki, sannan kuma an ɗaura masa piya a sama, wanda kuma shi abinci ne wanda yake ba da maiƙo. Cin irin wannan nau’in abincin, yakan sa mutum ya daɗe bai ji yunwa ba. Yakan sa mutum ya ɗau lokaci mai tsayi ba tare da ya buƙaci wani abincin ba. Sannan yakan ƙara wa mutum ƙarfi da karsashi a cikin ayyukansa na yau da kullum. Irin wannan nau’in abincin, mafi yawancin lokuta, an fi yin shi ne a matsayin abincin karin kumallo, ma’ana, abincin da akan ci da sassafe, abincin da ake fara ci a farkon rana.

Maza na haƙar dankali, ma’ana, maza sukan haƙe dankali, lokacin da dankali ya kai, ya ƙosa, ya gama girma, za su je da dukkanin wani kayan aiki da zai taimaka musu ya kuma sauƙaƙe musu wajen haƙe dankalin. Daga nan, sai bi kunya bayan kunya su haƙe dankalin. Bayan sun gama, wasu za su biyo su, su ma, kunya bayan kunya suna kalatar abin da za su kalata na daga wannan guri da aka haƙe dankali. Wannan abu ne wanda mafi yawan maza ne sukafi yi saboda wahalarsa. Bayan an gama haƙe gona, an kuma gama kalace ta, to abin da zai ragowa a wannan gonar shi ne ganyen dankalin. Shi kuma ganyen, ana amfani da shi ta hanya biyu, ko a tattara shi a kai gida a yi amfani da shi na yau da gobe, ko kuma a bar shi ya zama iri na dasa wani dankalin wanda zai zo a gaba. Bayan an gama, an haƙe dankalin, an sanya shi a buhu, an kai kasuwa a siyar, ko kuma an kai gida a yi amfani da shi, sannan kuma ganyen kuma an tattara shi, an yi amfanin da za a yi da shi gonar kuma za a gyara ta ko a bar ta a yi wani amfani da ita nan gaba.

Mutsuttsukar kwakwar manja. Ana Mutsuttsukar kwakwar manja ne lokacin da aka ciro ta daga jikin bishiyar kwakwar manja. Za a tsinke ta, idan aka tsinke ta, za a tara ta, za a sanya ta a cikin tukunya ko wani madafi, a dafa ta, a tafasa ta sosai. Sannan sai a zube ta, a juye ta a cikin wani rami da aka gina shi na musamman, don Mutsuttsukar wannan kwakwar manjan. Idan aka zuba, za a yi ta Mutsuttsuke wannan kwakwar manjan, a yi ta mutsuttsuke ta ana juya ta. Idan aka gama mutsuttsuke ta, za a zo duk wannan diddigar, za a zo a tattara ta a rinƙa kwashe ta, a tsame ta, ana zubar da ita. Sauran abin da ya yi ragowa da aka mutsuttsuka shi ne zai rinƙa ba da manja, za a rinƙa samun manja. Wannan aiki ne wanda mata sukan yi, musamman a kudancin Nigeria inda kwakwar take. Aiki ne da mata suka ƙware wajen yinsa. Amma akan samu maza ma da suke yi, sai dai su na mazan da suke yi, wani lokaci suna amfani da wani abu da yake sauƙaƙa musu aikin. Akwai wani abu da suka yi shi, wanda yake murza musu wannan kwakwar, yake mutsuttsuke musu ita. Amma su wannan, su ne suke yinshi da hannunsu, mata kenan! za su shiga ciki gaba ɗaya, da ƙafafuwansu da hannayensu su yi ta yi, shi ya sa wasu suke ganin hakan a matsayin ƙazanta ma, har su ce, in ka ga yadda ake yin manja, ba ka iya ci.

Girkin safe da ake yi yau da kullum abu ne mai maimaituwa, wanda mata suke yinshi yau da gobe. Daga sun tashi daga barci, sukan nufi ɗakin girki ko kuma rumfar da ake yin girki, domin wasu ba su da halin da za su gina ɗakin da suke girki, musamman mutanen karkara, ‘Yar rumfa ce za a yi, a cikinta akwai dukkanin wani abu da ake buƙata, wanda za a yi amfani da shi wajen dafa abinci. Kamar tukunya, wacce ake zuba abincin a ciki a dafa, da murhu, wanda ake haɗa wuta a ciki a kuma ɗaura tukunyar a kai, kamar kwando, da ake saka kwanukan abinci, kamar su ludayi da kwando da kujerar zama da kuma itace, wanda ake amfani da su wajen makamashi. Sannan za su samo ƙoƙo da kuma faranti, wanda za su zuba wannan abincin da za su dafa. Kafin dafa abincin, in abinci ne da yake buƙatar a gyara shi, za su zuba shi a cikin faranti, su tsince shi, ma’ana duk wata tsakuwa da take ciki su tsince ta, da duk wani abu wanda ba abincin ba. Sannan su wanke, bayan sun wanke, sai su zuba a cikin tukunya a fara dafawa. Wannan abu ne da mata suke yin shi yau da gobe, kullm da kullum, mai maimaituwa. Amma kuma abincin da sukan dafa, yakan bambanta. Abin da aka dafa yau, ba lallai shi za a dafa gobe ba. Wanda aka dafa gobe, ba lallai shi za a dafa jibi ba.

Mace mai goyo na shirya abinci. Shirya abinci ga mace mai goyo abu ne wanda yake mai ƙalu-bale game da mata masu goyo ta yadda yana kasancewa ga goyo a bayansu, ga abinci suna so su shirya. Wani lokacin, abin yana ba su matsala, saboda sai sun samar da tukunyar da za su dafa abincin, wanda samar da wannan wutan shi ma wani aiki ne mai zaman kanshi. Sai sun samu makamashi. Ice ne, gawayi ne ko wani abu. Shi kanshi icen sai an yi ƙoƙarin kunna shi. Kunna shin a wasu lokutan yakan zamo da matsala, musamman in an ce lokaci ne na damuwa, damuna. Icen zai zama jiƙaƙƙe ko wani abu makamancin haka, haka za a yi ta fama da shi, ya yi ta hayaƙi yana damunta, idonta ya yi ta hawaye yana damunta yana ruwa. Ga yaron da yake bayanta wasu lokutan yana kuka. Haka za ta yi ƙoƙari ta samar da wannan wuta, sannan ta nemo tukunya ta ɗaura a kai, sannan ta ci gaba da girka abincin. Musamman idan ya kasance ma, ɗakin da take girka abincin, ko wajen daka, girka abincin, ba ɗaki ne ginanne ba, ya iya kasancewa wasu ba su da wadata, ɗakin da ake yin ginin, yana zama rumfa ce, ba ginannen ɗaki ba.

Kiwon kifi a cikin kududdufi. Yadda akan kiwa kifi a cikin kududdufi. Shi kududdufi, wani wuri ne da ruwa kan taru, wani lokacin da damina, wani lokacin ko da damina ta wuce, ruwa kan taru a wannan kududdufi. Wannan kududdufi ana amfani da shi wajen kiwon tarwaɗa. Tarwaɗa kifi ne da ake kiwonshi a cikin kududdufi. Ya fi son kududdufin da yake da taɓo a ƙasansa saboda wannan taɓon, a cikinshi ba a rasa tana da ‘yan ƙwari da shi wannan tarwaɗan zai rinƙa ci wanda zai ƙara masa nauyi, ko da an je siyarwa. Kududdufi guri ne da yake inda ruwa ke taruwa ba tare da wani ne ya zuba ruwan ba. Saboda haka kiwon tarwaɗa a cikin kududdufi, kiwo ne da akan samu riba sosai, ta yadda yakan sauƙaƙe wa mutum yadda zai zuba ruwa da kuma kwashe ruwa. Idan ana kiwon tarwaɗa a cikin kududdufi, ba buƙatar sai an rinƙa zuba ruwa ana kwashewa. A’a, ruwan da yake wannan wurin ya ishe ta, ta ma fi son irin wannan wurin saboda taɓon da yake ciki. Tarwaɗar da ake kiwata ta a irin wannan ta fi girma, ta fi yin nauyi, namanta kuma ya fi zafi. Haka, haka in ana kiwonta, har lokacin da ta gama girma ya yi za a zo a kwashe ta a ciki.

Babu abinci ga malalaci. Yadda ake dashe, abin da ake nufi da babu abinci ga malalaci, lallai duk mutumin da ya zama malalaci, bai iya dagewa a yi aiki. To wata ran kuwa zai nemi abincin da zai ci ma ya rasa. Yadda ake dashe, hanya ce da ake bi, a dasa wani abu, kamar doya ko rogo ko kuma dankali. Da farko, abin da za fara yi, shi ne ƙasar wajen za a yi ƙoƙari a tattada ita. Bayan an ta da ita, sannan a yi ƙoƙari, a yi kunya-kunya, kunya-kunyar kuma ta zama mai bisa, ta yi tudu sosai. Bayan ta yi tudu, sanna za a samu ganye ko icen wannan abin da ake so a dasa. Bayan an same shi, sai a yayyanka shi, sai a je dukkanin kan wannan kunya-kunya da aka yi, a rinƙa bi, ana dasa ta ana, ana dasa ta, ana dasa ta. Amfanin yin kunya mai bisa shi ne, dukkanin abin da aka dasa shi, a kunyar da ta zama ta yi bisa sosai, to shi wannan abin zai samu damar da zai saki jiki ya yi girma yadda yake so. Amma in aka yi kunya ‘yar ƙarama, to ko da an dasa abin, ko da ƙasar na da kyau, ba zai samu damar da zai yi girma ya saki jikinshi yadda ya kamata ba. Wannan shi ne amfanin yin kunya manya-manya a lokacin da ake son za a yi dashe.

Kwakwar manja da kuma bishiyar kwakwar manja. Bishiyar kwakwar manja, ita ce bishiyar da take samar da kwakwar manja, wasu kuma suna kiranta da ‘ƙwara’. Kwakwar manja, ita ce kwakwar da ake samun manja daga cikinta. Bayan an yanko ta daga bishiyarta, an tsittsinke ta daga jikin totonta, sannan sai a dafa ta, a murje ta, domin a ware mai, a kuma ware ƙwallon. Ƙwallon kuma in an fasa shi, ana samun kwakwa, wacce ita ma kwakwar, ana samun mai daga cikinta. Saboda haka kwakwar manja tana ba da mai nau’i iri biyu: ɓawonta shi ke ba da manja, ƙwallonta idan aka matse shi, shi ke ba da wani farin mai wanda ake kira alayyadi. Bayan haka, bishiyar kwakwar manjan kuma, ana ciro wani abu da ake ce ma ‘bammi’ a cikinta, wani farin ruwa, wanda wasu sukan yi amfani da shi, suna sha, domin yana sanya su maye da sauran abubuwa. Kuma bishiya ce wacce ake shuka ta a mafi gurare daban daban na sassan ƙasashe daban daban ko garuruwa daban daban.

Noman kwakwar manja, noma ne da yake mai sauƙin sha’ani. Ma’ana, ba abu ne da yake jan kuɗi ba, abu ne wanda yake bai gagara, talaka yana iya yi, ta yadda shi noman kwakwar manja ba ya buƙatar sai an samar da taki ana sanya mata. Kamar a ce sai an samo takin zamani, a rinƙa kula da shi, a’a, in dai akwai kulawa da ruwa, to wannan ya wadatar, ba ta buƙatar sai an rinƙa yin wata hidima ta musamman. Wannan dalilin ya sa ko mutum bai da kuɗi, yana iya yi, sannan ya samu amfani. Sai ya zamto nomanta da sauƙi, sannan kuma amfanin da take samarwa na da yawa. Nomanta ana iya yi, ba lallai sai da kuɗaɗe masu yawa ba. Sannan an tashi girbe ta, ko an tashi cire ta, ana samun amfani da yawa, ta yadda za a yi amfai da ita kwakwar da aka ciro a cire manja, ƙwallon kuma da aka bari ya ragu wannan kwakwar, shi ma ana amfani da shi. Ko dai a fasa shi a cire kwakwar, a sya ta da sikari, a rinƙa siyarwa, wanda wannan ma yana kawo kuɗi, ko kuma a matse shi, a samar da mai, shi kanshi wannan man ana amfani da shi. Wasu suna shafawa a jiki, wasu suna magani da shi. Matasuna amfani da shi a kansu don maganin amosani da ƙwarƙwata da sauransu.

Yadda ake yin kwakwar manja. Ana samar da kwakwar manja ne daga jikin ƙwallon kwakwar manja. Daga zarar an yanko shi ko an datso shi daga jikin bishiyarsa, za a tsinke shi. Idan aka tsinke shi, za a sanya shi a cikin wani mazubi ko madafi, a je a sanya mai wuta. Idan aka sanya mai wuta, za a yi ƙoƙari a dafa shi har zuwa lokacin da ake ganin ya yi, sai a debo shia sanya shi a baho, sai a rinƙa zuba shi a cikin wani turmi ko wani makirɓi, a kirɓa ta a ciki, ana yi ana juyawa, ana samun manja. Sannan kuma daga gefe guda, za a samo mataci ko rariya a rinƙa tace wannan diddigar kwakwar manjan. Wannan abu ne wanda mata suna yi, maza suna yi. Mata suna yi ɗaiɗaikunsu, ko kuma a tare da juna. Sannan suna amfani da kayan aiki kamar haka: suna amfani da baho, wanda a ciki ne suke zuba wannan kwakwar da za a sanya a cikin turmi a kirɓa. Sannan suna amfani da makirɓi inda suke sanyawa, suke kirɓa wannan kwakwar a ciki. Sannan suna amfani da waccan rariyar, suna tace diddigar. A gefe guda kuma akwai bokitin da suna zuba wannan diddigar a ciki.

‘Yar itaciya ce mai daɗin sha, mai laushi, mai matuƙar zaƙi. Idan aka tsinko ta daga jikin bishiya, akan fere ɓawon, sannan a yanka cikinta domin a fidda ƙwallayen da suke cikinta. Bayan an cire su, sai a yayyanka ta a sha. Ƙwallayen kuma, akan busar da su. Idan suka bushe, sai a shuka su. Idan aka shuka, sai ko su fito da wata gwandar. Daga lokacin kuma sai a tsittsige su, a je a samu wani waje na musamman kuma a dasa su. In suka girma, su za su ƙara zama gwanda. Icen gwanda ko bishiyar gwanda, tana da tsayi sannan ba ta da ƙarfi, ba ta yin rassa masu ƙwari domin kuwa ba kasafai ake hawanta ba. Ko da tsinkowa za a yi, sai dai a yi amfani da sanda ko wani maƙata, a ciro ta, amma ba a hawa saboda rashin ƙwarinta. Idan aka hau ta, abu ne mai sauƙi wanda ta hau ya iya faɗowa. Wannan ita ce gwanda a taƙaice tare da kuma abubuwan da ke alaƙance da ita. Sannan wani abu da gwanda kuma, har ila yau shi ganyenta, ana magani da shi wajen magunguna mabambanta, kamar maganin masassara da sauran cututtuka da kan iya damun al’umma, a wannan yanki ko a wasu yankunan ma daban.

Fere rogo. Ana fere rogo ne daga lokacin da aka haƙo shi daga gona, aka kawo shi gida. Fere rogo shi ne cire wannan ɓawon nashi na sama da kuma ɓawonshi na ciki, da yake shi rogo yana da ɓawo guda biyu, yana da ɓawo a sama, sannan kuma yana da wani ɓawo fari mai kauri a ciki. Bayan an je gona an haƙo rogo, an datse wannan intacen an ɗebo shi an kawo shi gona, saboda shi rogo, saiwar wannan itaciyar tashi da take fitowa a ƙasa ta yi girma, ita ce rogon. Idan aka kawo shi gida aka tara, ma’aikaci ko magidanci zai taru da iyalansa, su zagaye wannan rogon, su ɗauko kayan amfani kamar wuƙa, suna fere wannan rogon ɗaya bayan ɗaya, a fere na saman, sannan kuma a fere fatar tsakiya. Bayan an gama fere shi, za a tara shi, wasu sukan shanya shi ya bushe, su yi abin da ake ce ma ƙashin rogo. Ƙashin ma’ana idan rogon ya bushe, sai a daka shi a mai da shi gari, a rinƙa amfani da shi wasu abubuwa mabambanta. Wasu kuma idan suka fere, ana iya ɗaurawa a tukunya a dafa, a ci. Wasu kuma suna iya amfani da shi, su samar da wasu sinadarai mabambanta daga cikin wannan ferarren rogon, ma’ana, wasu ma suna yin wani gari da ake ce ma garin rogo, bayan sun riga sun fere rogon. A taƙaice dai ana yin abubuwa mabambanta da rogo, in an fere shi.

Hotunan abincin karin kumallo. Karin kumallo shi ne abincin da ake fara ci da safe. Ma’ana, abincin safe. Akwai abubuwan da ake yin su cikin gaggawa da safe. In an tashi, wani in bai da lokaci, yakan yi abu mai sauƙi wanda ba zai ɓata mai lokaci ba wajen cin abinci. Na daga cikin abubuwan da ake amfani da shi, ko ake ci a matsayin abincin kayan karin kumallo, akwai doya da ƙwai, akwai dankali da ƙwai, akwai taliyar yara (indomie), ko kuma taliya. Yadda ake yi shi ne, idan mutum ya buƙaco doya da ƙwai, bayan ya fere doya, ya wanke, ya tafasa ta, to zai samo ƙwai, ya fasa, ya ajiye a gefe, sai ya rinƙa ɗauko wannan dafaffiyar doyar, yana tsoma ta a cikin wannan ruwan ƙwan, sannan ya soya ta har ya gama. In ya gama zai iya samun wani shayinsa a gefe, ya rinƙa haɗawa da ita yana ci. Wasu kuma sukan dafa taliyar yara (indomie), a dafa ta, a yanka kayan miya a sanya a ciki. Wasu kuma suna dafa taliya. Idan aka dafa taliya, ta dahu, za a zuba ta a kwano, sannan a gefe guda kuma, za a je a samo kayan miya, a jajaga su, in an jajjaga su sai a sa mai, a soya su, sai a rinƙa zubawa a kan wannan taliyar. Wannan abinci ne wanda mutane sukan yi shi, shi ma in suna gaggawa.

Tsirrai nau’i iri biyu ne: akwai wanda ake shuka su don a samu wani nau’i na amfani daga gare su kamar su dankali, doya, masara, gero da sauran nau’o’ika na abinci. Akwai kuma wanda da kansu suke fitowa, wanda ba a buƙatarsu kamar ciyayi da dai sauransu. Lokacin da tsiron da aka shuka shi ya fito a yawan mafi lokuta, yakan samu matsi na ƙazaran da ke fitowa da kansu kamar ciyayi, wanda hakan kan janyo sai an yi noma. Ma’ana, lokacin da aka yi shuka, wacce ake burin ta ba da amfani, sannan kuma tare da ita wata ciyawa ta fito, wacce ba shuka ta aka yi ba, to galibi, manoma sukan yi amfani da wata hanya da ake ce ma noma, su ɗauki kayan aiki kamar fatanya, su je suna cire wannan ciyawar da ta fito tare da wannan tsiron da aka shuka ta. Suna yin hakan ne domin abinda aka shuka ya samu damar da zai yi girma, ya ba da amfani mai kyau. Amma in ba a nome ba aka bar shi tare da wannan ciyawar, to ciyawar tana ba wannan tsiron matsala, ta hana shi girma, ta hana shi sakewa, sannan ta rinƙa ɗibe amfanin ƙasar, ta bar shi wannan abin da aka shuka.

Fure. Bishiya takan yi fure ne lokacin da ta girma, girmanta ya kai girma, ta kai lokacin da za ta fara yin ‘ya’ya. Kamar bishiyar gwanda, takan yi fure ne lokacin da ta girma, ta girma, ta girma, ta kai ta fara yin ‘ya’ya. Daga lokacin da ta fara yin fure, lokaci ne ta fara yin ‘ya’ya kenan. Wannan furen shi ne zai ci gaba da girma, ya ci gaba da girma, har ya zama ‘ya’ya, ya zama ƙwallon gwanda kenan. to bishiyoyi iri-iri ne, wasu bishiyoyin lokacin da suka yi fure, suna buƙatar a yi musu Kilili, ma’ana, a ɗebo furen namijin wannan bishiyar, a kakkaɓa ma furen macen, sai ya zama kamar ya barbare ta kenan. hakan zai sa ‘ya’yan su girma, su yi ƙwari. Wasu bishiyar kuma, babu buƙatar sai an musu hakan. Wasu bishiyoyin kuma, iska ce ke ɗauko furen namijin, ta zo ta zuba ma macen, sai a samu ‘ya’yan itace masu nagarta. Wasu bishiyoyin ma, idan suka yi furen, kafin furen ya kai, ya girma, ya zama ɗan itaciya, to sai ya bushe, in ya bushe, sai ya kakkaɓe a ƙasa, ya zama an yi asararshi, ba tare da an samu wani amfani ba. Saboda haka manoma sukan yi amfani dadabarbari daban daban, don ganin cewa, wannan furen ya zama ‘ya’yan itace, ta hanyar kula da bishiyoyin, ba su ruwa, yi musu Kilili, yi musu allura da sa musu takin gargajiya.

Agaɗen siyarwa. Agaɗe, wani nau’i ne, na ‘ya’yan itace mai kama da ayaba. Sai dai shi, ya fi ayaba girma, ya fi ayaba zaƙi. Ayaba, akan iya cinta haka nan kawai, da an ɓare, sai a ci. Amma shi agaɗe, ba a cin ta haka. Har sai an gasa ko an soya ko an dafa ko a sa a cikin abinci. Daga lokacin da ta yi, akan saro ta ne ita ma. In an saro ta, sai a kai kasuwa a ajiye. Idan an ajiye, ga su nan, mai buƙata ya zo, ya siya. Sai dai wannan sana’a ce wacce maza sukan yi, mata ma sukan yi, ya danganta. Sannan dangane da siyar da ita wannan nau’i na ayaba, mafi yawanci, ba a cika siyar da ita ɗaiɗai ba, ana siyar da ita ne a cuccure. Ma’ana, abin da nake nufi a ‘cuccure’, shi ne a haɗe da juna. Bayan an kawo ta kasuwa, za a ajiye ta, wanda yake buƙata, zai zo ya ɗauka, a gaya masa farashi, ya biya kuɗi. In kuma ya ga farashin bai masa ba, zai iya tayawa. In an ce a’a, kaza ne, ya ce kaza ne. Mai kaya ya ce kaza, shi ma ya ce kaza, haka za a yi ta tayawa, har ciniki ya kaya. Ƙarshe in an zo ya ga ya masa, ya cire kuɗi ya bayar, ya ɗauki agaɗe, ya tafi.

Kududdufi wani ɗan ƙaramin wuri ne da ruwa kan taru a lokacin damina. Ruwan yakan taru ɗan kaɗa a wajen, ba ruwa mai yawa ba. Sannan zai kasance, wani wajen ruwa, wani wajen taɓo. ma’ana, kududdufi yana riƙe ruwa wasu lokutan har su kai lokacin rani. Bayan an yi ruwan damina, ya ɗan taru a wajen, to yana iya riƙe wannan ruwan har zuwa lokacin rani. Kududdufi kuma wuri ne da kifaye da kwaɗi da gwadari sukan taru. Kifi kamar tarwaɗa, kifi ne da yake buƙatar irin wannan kududdufin don ya samu rayuwa mai kyau, saboda taɓon da yake ciki. A wasu lokutan ma, kan taɓon har tsirrai sukan fito a kai, kamar ciyayi, ko wani abu makamantan haka, wanda shi wannan zai zama abinci ne ma wannan kifi da yake rayuwa a wannan wajen, ko kuma kwaɗo ko gwadari ko kuma sauran nau’ikan dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa. Kududdufi yakan zama barazana ga lafiya ma al’ummar wannan yankin, ta hanyar gurɓata musu yanayi da kuma gurɓata ruwa da gurɓata yanayin wannan yankin. A wasu lokutan ma, har yakan zama kwata, in ba a kula da shi yadda ya kamata ba.

Zaɓe kayan lambu da ake bayan an yi girbi. Bayan an tsinko tumatur daga gona, an tara su, akan zo a zaɓe masu kyau daga marasa kyau, saboda shi tumatur, idan aka bar mara kyau, ko da kaɗan ne a cikin masu kyau, to zai lallata wannan masu kyan, duk ya ruɓa su. Wani lokacin kuma wannan zaɓewar, ana yi ne ba don a zaɓe mai kyau daga mara kyau ba, a’a, sai don a zaɓe wanda ya riga ya gama nuna da kuma wanda bai gama nuna ba. Misali, an tsinke tumatur daga gona, an kawo shi gida, ana so a kai kasuwa, to sai a gama zauna a zaɓe wanda suka gama yin ja gaba ɗaya, a sanya su a cikin kwando, daga nan kuma, a tafi da su kasuwa. Sannan a zaɓe waɗanda ba su gama yin ja ba, a bar su, zuwa wani ɗan lokaci kaɗan, su za su ƙarasa yin ja, sai kuma a ɗauke su daga nan, a kai kasuwa. Dalilin da ya sa akan sa su a cikin kwando kuwa, saboda shi bai son zafi. Abu ne wanda yake kayan gwarri ne mai saurin lalacewa, nan da nan idan aka bar shi, inda iska ba ta shigar shi, to yanzu zai lalace ya ruɓe, ya zama ruwa, sai ya zama an yi asarar shi. Ya zama wani tumatur da ake ce ma ‘bage-bage’, mara kyau. To amma idan aka sa shi a cikin kwando, iska tana ratsa shi ta ko ina, sannan an riga an gama zaɓe masu kyan, an zaɓe marasa kyau, an zaɓe wanda suka nuna da wanda ba su ƙarasa nuna ba, to nan zai yi sauƙi wajen ajiya.

Ɓarjin kwaɓaɓɓiyar fulawa. Ana murza kwaɓaɓɓiyar fulawa ne lokacin da ake so a yi cincin ko wani abu makamancin haka. In aka samo garin fulawa, aka sanya shi a kwano, aka rinƙa zuba ruwa, ana jauyawa, ana juyawa, har sai an ga kaurin fulawar ya kai yadda ake buƙata, daga nan, sai a ɗebo wani yanki daga cikin fulawar, a sanya shi a kan teburi, a samo muciya ko maburgi a rinƙa ɗaurawa, ana ɓarzawa, ana ɓarzawa, domin ana son wannan fulawar ta haɗa jikinta. Bayan ta haɗa jikinta daidai yadda ake buƙata, to za a samo wuƙa, sai a yanka ta, a rinƙa yayyanka ta daidai abin da ake so a yi. In cincin ake so a yi, sai a yayyanka ta yadda ake son cincin ɗin ya kasance. In manya ne cincin ɗin da ake so, to sai a yanka ta manya-manya. In ƙananan cincin ake so, sai a yanka ta ƙanana-ƙanana, gutsi-gutsi, yadda ake buƙatar cincin ɗin. Haka in wani abu ake so daban ma haka, in burodi ake so a yi shi ma, haka za a yanka da daidai yadda ake son girman biredin ya kasance. Sannan ana amfani da kayan aiki mabambanta wajen yin wannan murji na kwaɓaɓɓiyar fulawa. Ana amfani da teburi, wanda za a ɗaura ta a kai, sannan za a samo maburgi ana amfani da maburgi ko muciya ko wani abu wanda ya yi kama da haka wanda za a riƙe a hannu a rinƙa murzawa. Sannan ana amfani da wuƙa, wacce in ta gama haɗa jikinta, za a yanka ta daidai yadda ake buƙata.

Shuka ƙwaya, yadda ake shuka ƙwaya. Ƙwaya, akan shuka ta ne bayan an gama gyara gona, an cire ciyayi, wani lokacin ma an riga an yi kunya-kunya. To nan za a rinƙa samun wannan ƙwayar wadda ita ce iri, za a rinƙa bi ana taka wajen da ƙafa, ana zuba ƙwayar, sannan ana rufewa. Haka za a yi har sai an gama. Bayan an gama wannan, idan ruwan sama ya zo ya doki wajen, to wannan ƙwayar za ta fara fasa ƙasa, tana yotso. Wannan tsiron da za ta yi shi ne zai girma, ya girma, ya girma har ya fara zama tsiro. In masara ce ko dawa, haka zai yi girma, ya girma, ya girma, har ya girma ya kai ya zama dawa. Ma’ana dai ƙwaya ake shukawa, sai ta zama tsiro. Bayan ta zama tsiro, sai ta zama wannan tsiron. A jikinshi ne kuma amfani zai fita. Wannan, yadda ake samar da yadda ake yin shuka kenan, ma’ana yadda ake shuka ƙwaya, ta zama tsiro, har ta zama an samu wata ƙwayar. Amma wasu kuma, sukan yi dashi, ma’ana bayan an shuka ƙwayar ta girma, ta girma, ta fito, ake ganin sun yi yawa, to sai a zo a rinƙa raba ta, a ciccire, a ciccire wasu, sai a je wani wajen can daban kuma, a sake dasa wasu don a samu amfani wanda ake buƙata.

Ba da tazara lokacin shuka. Manoma sukan yi amfani da wannan fasaha don cinma wata manufa. Ma’ana, in suka zo shuka, in suka shuka wannan kunyar, sai su ba da tazara mai nisa kafin su yi shuka a wata kunya. In sun gama, wannan tsakanin wannan kunya da kunya ta gabanta, sai su samu wani nau’i na amfani kuma su shuka shi a nan. Misali, kunya ta farko, an shuka masara, sai aka bar tazara mai yawa, kafin kunya ta biyu aka ƙara shuka masara. Wannan tazara da aka bari tsakanin kunya ta farko da ta biyu, sai a samu wani nau’in amfani shi kuma a sashi a wajen. Kamar gyaɗa ko gero ko waken soya ko wani abu, wani abu dai wanda bai kai wannan abin da aka shuka a kan kunya ba girma. To suna amfani da wannan ne saboda su yi amfani da gona ɗaya, su samu amfani sama da ɗaya. Wannan suna yin shi ne mafi yawanci a kan gero da wake, lokacin da suka zo shuka gero, za su shuka shi a kan kunya, sai su bar tazara kafin su shuka a kunya ta gaba. Tsakanin wannan geron da gero kuma sai su shuka gyaɗa ko wake. Lokacin da za a girbe gero, lokacin shi kuma wake ya fara yi shi ma.

Samar da abincin da yake na musamman, mai sauƙi ga al’umma ko abokai. Ana yin hakan ne a yankunan Afirka, ta hanyar nuna ma al’umma soyayya da ƙauna cikin sauƙi. Mutumin da yake mai jagorancin al’umma ko kuma magidanci, zai gayyato abokansa, lokacin da aiki ya yi sauƙi, za a zo a zauna inda ake shan iska, ana raha, zai sa a tanadar musu da wani abinci na musamman mai sauƙi. Kamar shayi da biredi ko wani abu da ya yi kama da haka. Za a zo, zai gayyato iyalinsa, tana zuba wa mutane wannan shayi a kofi, ana ba su, kuma ga wannan biredi ko abinci ana taunawa. A wannan lokacin ne ake tattauna dukkanin wasu matsaloli da suka shafi al’umma. A wannan lokacin ake ƙara fahimtar juna. A wannan lokacin ake sulhu tsakanin mutanen da suke da saɓani a junansu. A wannan lokacin dukkanin wata matsala ake ƙoƙari a warware ta. Wannan hanya ce da take ƙara soyayya da ƙauna tsakanin mutane. Si dai yadda ake wannan abin ya bambanta da ƙarfin mutum. Yadda mai kuɗi zai yi daban, yadda mai matsakaicin ƙarfi zai yi da kuma yadda wanda ke talaka zai yi. Kowa zai yi ne daidai yadda zai iya yi kuma daidai abin da yake yana da shi.

Yadda ake ba iyalai kyakkyawan abinci. Bayan an gama dafa abinci daga madafi, akan kwaso wannan abincin. Ko a zuba shi a cikin wata ƙatuwar kwalla, ko kuma a zuba shi a cikin kwanuka ‘yan ƙanana. Sai a zo a taru da uwa da uba yaransu, a zo a aje wannan abincin. Kowane yaro akwai kwanon da ake sa masa abincin, wasu ma sukan raba, iya girmanka, iya girman kwanonka, iya ƙanƙantarka, iya ƙanƙantar kwanonka, iya girrmanka, iya girman kofinka, iya ƙanƙantarka, iya ƙanƙantar kofinka. Za a zo, in wata soyayyiyar doya ce aka yi, aka haɗa da shayi, haka za azo a zuba maka shayi a kofi, a ɗauki doya a ba ka. Wasu sukan raba, ma’ana, ko a ci tare, ko kuma a ci daban daban, ma’ana, ko a ɗauki kofin shayi a ba ka, shi wannan soyayyiyar doyar ko wani abu da ya yi kama da haka, sai kowa ya rinƙa ɗaukar hannunsa yana sawa a ciki, yana ci ba tare da shi kuma an raba shi ba. A’a, ko kuma a raba. Bayan an ba ka shayinka, sai a ɗiba soyayyiyar doyarka ko burodi ko wani abu. Haka za a bi a raba, yaro da babba, mata da maza. Lokacin da ake cin wannan abin, ana ci, ana hira, ana kuma raha da juna, ana hira irin ta zumunci, wanda wannan shi ke ƙara danƙon soyayya da ƙauna tsakanin iyalai.

Koɗi a inda yake rayuwa. Dodon-koɗi wata dabba ce da take ta daban da sauran dabbobi. Saboda ita, tana rayuwa ne a cikin wani ɗan kwanso, wanda duk inda zai je, wannan dodon-koɗin yana tafiya ne a cikin wannan kwanson, da shi yake tafiya. Ba yadda za a yiya taɓa fitowa daga ciki. Sannan yana rayuwa ne a wuri da yake mai danshi, mai ruwa, mai lema, mai sanyi. Wannan dalilin yasa aka fi ganinshi lokacin damina. Lokacin ruwan sama, za ka ga duk inda ka duba, za ka gan shi yana yawo, saboda wannan ne lokaci, yanayin da ya dace da halittarsa kenan, lokaci na sanyi da ruwa da danshi. Wannan dalilin ya sa, ko masu kiwon shi ma, in suka taro shi suka samo shi, to suna zuwa ne su nemi gurin da yake mai danshi, su ajiye shi. Ko ƙwai zai yi, yakan duba ne a cikin ƙasa guri da yake mai sanyi, sannan ya haƙa rami ɗan kaɗan, sannan ya yi ƙwanshi, a nan zai ƙyanƙyashe. Wani lokaci in ya ƙyanƙyashe ƙwan ma, ‘yan ƙananan ‘ya’yan nashi su kansu suna bin inda danshi yake. Saboda haka, za a iya zuwa a ƙyanƙyashe su a wani waje, amma sai ka ga suna tafiya kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan suna bin inda danshi yake don su samu su yi rayuwa, yanayin kuma ya dace da halittarsu. Sannan abincin da suke ci shi ne, sukan samu korayen ganyaye, daga ciki suke ci, wannan shi ne abincinsu.

Kiwon dodon-koɗi. Kiwon dodon-koɗi hanya ce da wasu sukan bi domin su kiwata dodon-koɗi, su samu kuɗi kuma su samu riba. Ana yin kiwon dodon koɗi ne bayan an samo irin. Ma’ana, an samo dodon koɗin da ake so a kiwata. To za a samu wurin da yake mai danshi ko mai lema ko mai ruwa ko mai taɓo,, sai a sanya su a ciki, saboda shi ne yanayin da suke so. Idan aka sanya su a wannan waje, za a rinƙa sama musu abinci irin nau’in abincin da suke ci. Su abincin da suke ci shi ne korayen tsirrai, kamar ganye. Da za a samu ganye ƙanana a rinƙa yayyanka su, to wannan shi ne irin abincin da suke ci. Shi suke bi suke ci, suke ci. To idan aka sanya su a irin wannan wajen in suka ji daɗi, kuma suna samun abinci da kula, to za su fara yin ƙwai. In suka tashi yin ƙwai, suna haƙa rami ne kaɗan, sai su yi ƙwan a ciki. Bayan sun yi ƙwan, a hankali za su ƙyanƙyashe wannan ƙwayayen, za su fito ‘yan ƙanana, ƙanana, in suka fito ƙanana ƙanana, to a haka za su zo a hankali a hankali su ma za su rinƙa yin girma, suna yin girma, suna yin girma. In suka yi girma, suka kai lokacin da ake ganin sun isa a ci, to daga nan za a riƙa kwashe su ana kaiwa kasuwa, ana siyarwa. Wasu ma har gida za a riƙa biyo su ana nema, ba tare da sun kai dodon koɗin nasu kasuwa ba.